Zvikoro zveadodori mwana umwe naumwe unokurudzirwa kuti ange aine pakwe paanenge eigara pakachena kwete kuti ana eamweni akagara pashi, vamweni vakagara pakanaka. Mwana weshe unofanira kubatwa zvakanaka.

Vana kana vaenda kuchikora zviya vaneo nguwa yekuti vagariswe pashi kana vapedza kutaticha kana vapedza kutamba vanogariswe pashi kuti varye uye chikafu chavanorya chinofanira kunge chine utano.

Vana vadodori vanewo zvavanoita pachikora kuti vange vei varaidzawo pfungwa uye zvinoite kuti vadakarire zvechikora zviro izvi zvakadai nekubatikira mune zviro zvekurima.

Vana vanodzidziswa kuchikora kuti vakone kuemawo pamberi pevamwe vana asingadhani, zvinoitirwa kuti mwana iyeye agokura ari mwana asingadhani pamberi peamweni uye mwana anokona kuzviemera ega.

Vana vechikora vane nguva yevanombopiwa kuti vaaraidze nguva veitatichiswa zviro zvevanosangana nazvo mazuwa nemazuwa , zvakadai nekusuke ndiro kudzidziswa kuti vanodzisuke zvakadini azvinei kuti mukomana kana kuti musikana.

Muzvikora munotenderwe kuti vanase kuakirira zvakanaka kuita kuti vana vasazowirwa uye vanotenderwe kuti vaisewo zvekuti chikora chavo chiange chakanase kuonekera zvakanaka zvakadai nemaruwa.

Zvikora zveana adodori zvinokurudzirwa kugara zvakachena nguwa nenguwa nekuti panotambire ana kana panohambire ana panofanire kugara pakachena kuitira kuti vanawo vasazoone kuwadzwa kana kupinde panjodzi dzingadai dzakafanana nekurumwa ngenyoka.

Kana vana vechikora vapedza kutaticha, panguva yekuti vachiende kumuzi vanosiya vatsvaira. Hazvinei kuti madhodha kana indombi, mwana umwe naumwe unezuva rakwe raanobatana neamweni veisiya vatsvaira mwevanotatichira vari.

Vanoita nezveutano vanonasirawo zvekuti antu apote eitarisa kuti vakone kudzidza zvakanaka nezveutano. Hazvingozwipi antu ngaagadzikwe pashi oite ekubhuirwa, asi vanotoitawo zvimweni zvekunyora kuti antu apote eierenga.

Munguwa yekuti vana anenge einyora bvunzo zviriyo zvikora zvisingakwanisi kuti mwana umwe naumwe ange akazvigarira pakwe ega. Vanoti kana vana veinyora bvunzo zviyana unonyasa kuzvivharira uri padera pakwe asaonera zviri kunyora umweni.

Kuzvikora zvevana vadodori vabereki vanotenderwawo kuema , veiemera vana vavo kana vazopedza chikora zviyani vazovatore nekuenda navo kanyi .nekuti mundharaunda dzatinogara variyowo vantu vanombunyikidza vana.

Nekuda kwe kuti dzimweni dze nguva mabhuku ano kona ku shaika ano kwana mwana umwe na umwe mu zvikora zve ana adodori vadzidzisi vane nguva yava nopa vana mabhuku aripowo kuti vana va tatiche veshe vaka wanda zvino detsera kuti mwana umwe na umwe azwewo zvino bhuya mudzidzisi wake eyi zviona mubhuku rakwe.

Zvikora zveshe zvinooneka nekunyorwa maara, kuti zvizikanwe kuti munhu wagumepo wagume pachikora chiri chakhona. Zvikora zveshe kunyanya zveantu akuru, zvinotenderwa kuti vange veinyora pabanze kuti pachikora panapa tinofundisa zveyi uye tinotora antu anodzidza nezvakati.

Mumazvikora ana anodzidziswawo nezvemwiri wemunthu, kubva pasoro kusvika kumarenje. Izvi zvinoitirwa kuti ana aziyewo kuti yawo inofambiswa zvakadini uye ine zviro zviri zvakona zvainenge ainazvo.

Vana vechikora chepashi chisiri chevantu vakuru vanewo nguwa yavanoenda kubanze kotamba variyoyo izvi zvinoitwa kuti pfungwa dzawo dzisazoremerwa nezviro zvechikora dzoga asi dziwanewo nguwa yazvinombotambanukawo yeidakara.

Zvikora zvega-zvega zvinewo maakirwe azvo akakomberedza kuti vana vazikanwe pavanenge veipindira chikora vari. Maakirwe aya anosiyana-siyana nechikora, kuti vanoda kuvaka mavakire api.

Zvinode kunase kuongorora kana muntu eidzidzisa ana adodori uye ari panzvimbo ine ana adodori nekuti amweni akhona anokone kukuwadzana amweni akhona anokone kutore mapuwe ofure amweni zvinoite kuti ana eantu agozokuware.

Vadzidzisi vanowanawo nguva yekunyorawo veiise mumadziro kuitira kuti vana vagoonawo chekuningira kana vari munguva yekutaticha zviya kuitira kuti vana vasabhowekana izvi zvakanaka yaambo nekuti zvinovandudzavo pfungwa dzeana.

Zvikora zvedu inzvimbo dzinokurudzirwa kugara dzakachena nguwa dzeshe. Vakuru zvezvikora vanotsvaka vantu vanochenesa nzvimbo dzakadai kuti vana vasabatira zvirwere.

Ana echikora kunyanya nyanya vaya vanoenda kuzvikora zveana adodori vanopiwe nguwa yekumboenda koaraidze pfungwa veitambawo. Azvinei kuti madhodha ega kana intombi dzega vanotenderwa kuwana nguwa yekuti pfungwa dzavo dzifaranuke.

Ana adododori ane zvikora zvavo zvavanopindira ari Vanewo mbatya dzavo dzavanodxoka, dzinoenderana nezvikora zvavo. Izvi zvonoitirwe kuti ana agoziikanwa nechikora chavo, chaanopindira ari, vasasanganiswa.

Vana vechikora, vanoende kuzvikora zveana adori dori, vane nhumbi dzavo dzekudxoka dzavanopfeka. Madhodha anopfekawo dzawo dzakasiyana nedzendombi. Izvi zvinoitirwa kuti vaoneke kuti vana vechikora chiri chakona.

Chikora chega chega chinewo pavanounganidzira ana avo kuti vakone kuvaunganidza pamwechete veibhuya navo. Dzimweni dzenguwa zvinonesa kuti ana ange angori kuretu neadzidzisi sakei vachizotsvaka zuwa rimwechete revanovaunganidza.

Zviriyowo zvikora zvinodzidziswa anambuya utano vedu, madhogodheya edu, kuti ange eitaticha pamusoro pezviro zveanozoshandisa zvakadai nekubaira naiti, zvakadai nekuberekesa antu uye kuchengetedzwa kwakanaka kweutano hwevantu.

Kana vantu vari kuchikora zviyani, vane vanotovatatichisa kuti vasazorashika kana kuita zviro zvisizvo, ngekuti vanosimudze michina vanosangana madhodha nendombi. Saka vakatadze kunase kudzidzise munhu chaizvo, munhu iyeyu unokone kuzobata muchina zvisizvo akakuwara.

Ndombi dzinewo zvadzinoita kuchikora zvisinei nekunyora asi zvine chekuita nekudhirowa izvi zvinodetsera kuti ana ayani asingakoniwo zvechikora zvinoda kunyora varatidzewo zvawanokona veite kudhirowa.

Variyowo vakafunda nezvendaraunda kuvakwa kwayo nekuchengetedza ndaraunda zvakanaka .Vanobatinidzanawo nevamwe vakafunda nezvazvo kubanze kwenyika vainasirawo nyika yedu yeZimbabwe

Zvekudzidzire kuitemadhokodheya zvinotangira munhu achiri mudodori muzvikora mazuwa anaya vana vakuendeswawo kunzvimbo dzinotatichira vakuru kana muzvibhehleya veinase kuratidzwe zviro zvavanozobatane nazvo kana veinge vafunge kuite madhokodheya.

Ana echikora chero vasikana kana vakomana vanotobatikirawo pazviro zvinechekuita nemagetsi. Chiro chakanaka yaamho ngekuti mabasa akadai kudhayayo ainyanya kupihwa antu echikomana ega.

Muzvikora zveakuru vaakuite kuti mwana umwe naumwe azvigarire pakwe ega kunyanyanyanya nguwa dzebvunzo dziyani mwana unozvigarira pakwe oga uye unoningirawo pachiringazuwa kuti nguwa yakwana ere yekupedza bvunzo.

Ndombi dzinobatikirawo pazviro zvemaoko zvakadai nekunasire nzwara. Mabasa akadayi anoita kuti ndombi dzedu dzisazopinde mumabasa akaita seechipfambi kana kuita zvekuba.

Nzvimbo dzinotatichira ana edu echidoko, inzvimbo dzinokurudzirwa kugara dzakachena. Peioneka kuti apa ndipo panogare vana, apa ndipo pavanyorera uye mudzidzisi wakhona ange aine pakewo paanogara ari eiongorora vana zvakanaka.

Ariyowo mabasa emaoko akadai neekunasire movha ari kuitwe nemadhodha kana ndombi. Dzimweni dzakona dzinototenderwa kuti dziite mabasa akadai. Chiro chakanaka yaambo kuti muntu unowanawo pekubata bata. Haazogari kumbatso eiita zviro zvakashata.

Kuzvikora zveakuru, madhodha nemtombi vanobatanawo veifunda pamwechete veivandudza ruzivo kuitira kuti veshe vakonewo kubuda zvakanaka panoperswo bvunzo dzavo.

Kuzvikora zvino tatichire akuru vano tatichawo nezveku chengetedze nharaunda veinase kuongorora hukosheswa hwakaitwa kuchengetedza nharaunda dzavo vanobatawo zviro zvakadai ne maruwa uye midzi yavano chera.

Zvakava zvekudhaya kuti zvikora zvaiiswa kuretu kuti ana aihamba kenguwa yakareba mazuwa anaya zvaamudhuze neana amweni akona anotoenda eihamba ega .

Kuzvikora zveakuru madhodha ndentombi vanototambawo veshe veitowiriranawo nekukarakadza kuti vana vakauya kuchikora naizvozvo vanodzidzisanawo zvakanaka kuitira kuti veshe vagobudawo zvakanaka mubvunzo dzavo dzekupera kwegore.

Kuzvikora zveakuru vanotounganidzwawo veipangwa nevanenge veivatatichisa vekhona kuti vaziye mitemo yepachikora. Vana avangosiyiwi veiita zvavanoda ngekuti vakura ava, variyo vamweni vasingatereri.

Ariwo mabasa emaoko akadai ngekuita zvekuaka mabasa aya anodzidziswawo kubva kuzvikora zvepashi kusvika kuzvikora zvekupedzisira.

kuzvikora zvevakuru ndombi dzinokurudzirwa kuti dzinge dzeipfeka hembe dzinonase kuvhara makumbo nekuti vavanhu vati samhukei naizvozvo variyowo vanozokwanise kuzova neruchiwa navo vakaakanganisa.

Vana echikora vanoiswa pashi kanan pasina pekugara zvakanaka vanozi vagare pashi kuti vatsanangurirwe veiona muntu unenge eivatsanangurira zvanenge eiita kazhinji kacho zvinenge zvakakosha zveisanganisira zvendaraunda uye zvekuzvichengetedza zvakanaka.

Kuzvikora zveakuru vanenguwa yavonunganodzwa veyibhuyirwa nevakuru wepachikora po kuti votevedzere mitemo inodiwa neunhu hwakanaka wepachikora po havangoiti zvesoro ravo.

Kuzvikora ana anotenderwawo kuti apingure mibvunzo einyora pamberi peamweni awo kuti zvioneke kuti munhu wazvizwa ere zvaaidzidziswa nemudzidzisi wakwe. Azvinei kuti madhodha kana kuti ndombi ,munhu weshe unotenderwa kumira pamberi eipingure mibvunzo.

kuzvikora zvedu zveakuru zviriyowo zvimweni zvikora zvinodzidza madhodha oga nezvimweni zvikora zvinodzidza ndombi dzoga izvi zvakaiswa pamutemo nevamiririri vehurumende .

Kuzvikora vanoshandisavo mabhuku avano shandisa kuti vana vakone kunge veiverenga vachishandisa mabhuku avavo, uye vadzidzisi vakona vanovanavo nguva yekunge veinongira zvanyorwa neana.

Kuzvikora vana vanewo mitambo yavanoita, yavanozoratidzawo vadzidzisi vavo nevakuru vezvikora. Mitambo iyi inenge yeikurudzirawo tsika dzakanaka pavana.

Kubatana pamwe chete kana andu ari kuchikora zviyani zvinoite kuti umwe asiri kunzwisisa akone kubata zvinhu akone kuzo nzwisisa kuti aonewo chekuzonyora kana bvunzo dzobvunzwa izvi zvinoite kuti vana veshe vakonewo kuende kuzvikora zvemberi.

Ana vechikora anopfekawo mbatya dzakafanana ,vanozosiyana pakuti madoda anopfekawo mitoti, asikana haapfeki mitoti.

Zvikora zvega zvega zvinokurudzirwa kuva nepanochengetedzwa mvura kuitira nguwa inenge yeinesa mvura pazvikora ana asazodzimbikana ngezvirwere zvingadai zveitapukira pakushaikwa kwemvura.

Zviriyowo zvikora zveantu akura, madhodha nendombi vanohamba veienda kuchikora ichi, vamweni vakhona vanoshandisa mudzi motikari nekuti mazuanaya kwaane zvekushandisa zvakasiyana siyana.

Ana echikora anoonekawo nekupfeke nhumbi dzakafanana uye vanokurudzirwa kuti vari vana vakachena kana vakagara kudai, asikana anewo kwanogara kudivi ravo akomana anogara kudivi ravo, zvakakosha yeyamho kuti vagare zvakadai.

Chikora chega-chega, chinoenda ana kunyanya-nyanya vaya vati kurei, madhodha nendombi, chine nzvimbo inogare mabhuku ekuti vanoshandisa veierenga. Mabhuku aya akakosha, nekuti umwe naumwe unodzidza pachikoro ipapo, unotenderwa kuti amashandise.

Nzvimbo dzinotatichira ana edu madhodha nentombi inzvimbo dzinokurudzirwa kunge dzine panokonyewa ndipo pasange pakangoshama nokuti ana anokone kutiza pachikorapo.

Nzvimbo dzakadai ngechikora inzvimbo dzinogara dzakachena nguwa zhinji ngokuti amweni antu anouya kuzotambira apapo saka pakasagara pakashongedzwa kana pakasagara pakachena amweni antu anorumwa nenyoka.

Kuzvikora zveakuru adzidzisi akhona anokone kupfeka nhumbi dzakadai nedzemadhokidheya kunyanya nyanya mabhachi akadai neamadhokodheya asi ava vanotaticha veidzidzisa ana zvakadai vanodzidza zvidzidzo zvechiyungu chine zvekuita nezveudhokodheya.

Muzvikora zvinotatichire ana edu adzidzisi akhona anokurudzirwa kunge ari antu akachena mberi kweana uye vanopfekawo nhumbi dzinovharawo mwiri kuti ana asazoongorora zviro zvisina chazvinovadetsera ndizvo muupenyu asi afunge zviro zvechikora chahambira.

Zvikora zvinotatichira vana vedu vana vanewo pavanoisa mabhuku avo avanenge veishandisa nezvinoreso zvavo zvavanenge veishandisa izvi zvinoite kuti nzvimbo dzavanenge veitatichira vari dzinge dziine kurongeka.

Zvikora zvedu zvinotatichira vana vedu zvinoshandisa pekunyorerwa pakaita mwana oga oga anyase kuona zvakanyorwa nemudzidzisi eikona kuzvizwisisa izvi zvakanaka yambo ngekuti vana vedu vanenge vakagara naizvezvi vinyasa kuona.

Kana vana veienda kuchikora, vamweni vakona vanohamba ngemakumbo. Vamweni vakona vanoshandise movha dzeabereki awo. Amweni ana anoperekedza neabereki awo kuzvikora kwakona.

Kana munthueierenga mazuwa ano azvichanetsi .Anthu anoshandisawo magetsi veinase kuona zvavarikuerenga nekutorawo nguwa yavo veishandisawo masaisai kana paine paasikazi kunase kuzwisisa eichiongorora.

Kuzvikora zveakuru kwakatosiyana nekuzvikora zvevadodori kuzvikora zvevakuru uku vadzidzisi vakona vanouya vakawanda muntu eipuwa nguwa yake yekunyaso kuvhunza muvhunzo eidairwa zvakanaka.

Kunogare michina inoshandiswa nemadhokodheya muzvibhedhlera kwakatosiyana nekunorapirwe antu. Kana dhokodheya aine chaanenge eida kunasira, unochiende koonasira mutombo wake ari oga. Einase kufunga kuti zvandiri kunasira izvi ndizvo ere? Zveiongororwa zvisati zvanase kupuwa wa anthu.

Kuzvikora zveakuru, akuru edu anotikurudzira kuti akomana ange eiata kwawo vega nekugara pavo vega kuitira kuti vasikana vasasangàna nevakomana zvinochengetedzawo mimba dziyani dzinongobatira dzisina kurongwa.

Nzvimbo dzinotatichira akuru inzvimbo dzinogara dzakachena uye dzino shongedzwa wo ngemimbiti nekuiswawo mipato kuti vanhu vanyase kuhamba pano onekera zvakanaka.

Zviriyowo zvikoro zveakuru zvinokarakadzawo vantu vanorarama nehurema. Vantu vakadai vane kwavanodzidzirawo vari asi pachikora pamwepo panokwanisa kuiswawo vasingararami nehurema.

Vanodzidzawo kuzvikora zvewakuru, vanozviziyawo kuti vanotenderwa kuyerengawo ateyikwabiyira. Munthu umwe nawumwe unenguwa yake yekuyerengawo nekuti amweni akhona anototatichawo wusiku.

Vana vedu vanoende ku zvikora zvepa dera vane kwavano garawo madhodha ne ndombi avagari pamwe chete asi madhodha ane kwavo kwavano atira ndombi dzine kwadzo kwedzino atira nzvimbo idzi dzino kuridzirwa kugare dzakachena.

Vadzidzisi vekuzvikora zvepadera, vanopowawo mwevanogara, kuti vakone kuningira zvinenge zvanyorwa neana echikora ,veinase kuzvinzvera zvakanaka.

Zvikora zveakuru zvakasiyana nezvikora adodori. Ngekuti zvikora zveakuru kunoonekawo eeh mwavanogarira mwakona mwakanasa kuakwa zvakanaka. Uye meiratidzirawo kuti ngezvemhando yepamusoro soro.

Kuzvikoro zveakuru kunotaticha madhokodheya edu zvikora zvinogare zvakanasirirwa zvakachena nekuti utsanana ndoochinhu chekutanga munzvimbo dzakadayi. Madhogodheya edu anoshandisawo ngubo dzaanodxoka dzekuonekera kuti aya madhogodheya.

Kuzvikoro zveakuru, madhodha nendombi, vanoate pakasiyana. Madhodha anoatawo kwawo ega, ndombi dzinoatawo kwadzo dzega. Nzvimbo idzi, inzvimbo dzinokurudzirwa kugara dzakachena nguva dzose.

Madhokodheya anosanganawo neakuru vanobva kumapato akasiyana siyana veiuya kuzoadetsera kuwandudza ruzivo rwawo pamusoro pekurapa antu zvakanaka.

Kana gungano rapera rinenga rakaunganidzwa ana ezvikora zvepamusoro soro, vanobudawo panzvimbo iyoyo veihamba vakadungamidzana zvakanaka.

Nzvimbo dzekutatichira ndinoshandise ngemadhokodheya inzvimbo dzinogara dzakachena yaamho, vanoshandisa michini yamazuwa ano aya pakutaticha kwawo ,uye vana vanogare zvakanaka vari panonase kuoneka.

Kuzvikora zvevakuru, kunewo nzvimbo yeanotatichira ari yakanyararira, ine mabhuku, ekunge eiverenga, uye vanoshandisawo michina yechimanje-manje, kuti vange vechitsvaka ruzivo pamasaisai.

Zvikora zvaakuru zvepadera, zvikora zvakakosha nekuti vanhu ava vadzidzisi vavo vantu vakafunda. Naizvozvo vadzidzisi ava vanode kuteererwa. Zvikora zvevakuru ndozvinozoita kuti muntu kana inge abudirira zvakanaka akonewo kuenda kubasa riri nani.

Ana echikora anoda kuongororwa yaampho kana eiendae kuchikora ega, nekuti mazuwa anaya kunewo mabhinya anotorwa ana eantu ,eiaitise zviro zvakashata. Amweni akhona, anoakuwadza-kuwadza. Hino ana aya , kunyanya-nyanya ndombi ,dzinode kuchengetedzwa.

Vamiririri vebato rezveutano vanopindawo munharaunda veikurukurawo nevakafunda kana vamweni venharaunda vakakomberedza. Kuti vange veioneswa zvakanakira kuchengetedza utano hwevantu zvakanaka.

Zviriyowo zvikora zvinodzidzira antu anorarama neurema anweni akona karema ra makumbo amweni akona ane zvaakaremara zvakasiyana wo nemakumbo zvakdia.

Nzvimbo dzakadai ne zvikora zve vakuru vano ryira ikweyo asi vano ite yeku tanga chikafu chakona nekuti amweni akona atenderwi kuti ange eizvi bikira woga.

Madhokodheya anoongororawo mabhonzo emhuka dzakafa karekare uye mabhonzo eantu akafa karekare izvi zvinoita kuti vantu vanzwisise kwakabva muntu nekuti muntu nyama yake inohamba zvakadini.

Madhokodheya kwaanoendeyo koodhibana neamwe madhokodheya anotodhibanawo nemadhokodheya ekubanze kwenyika, madhokodheya aya amweni akhona machena amweni achona vatema asi zvavanenge veibhuya zvakakosha ndizvo zvinoda kuteererwa ngekuti zvinoporesa anthu.

Kuzvikora zveakuru kune nzvimbo dzakanaka. Nzvimbo idzi dzakasiyanawo nezvimbo dzechikora dzeadodori ngekuti idzi dzinoonekawo nekushongedzwa kwadzinenge dzakaita.